nabone zinzuki zingali zili atwela zingali zinzuki zili atwela zingali , zinzuki zingali.

naboone zinzuki zili kunywa kyimuli ishilimo bumali ni buwanga tsingali, zinzuki zili kuchimuli zili kunywa chimuli chilimo bumaali ne buwanga

Abana bali batano bitukile gamezi. Gundi atele kugali alikuvuga bandi bitukile kumutwe balikujenda bipila, batele mubipiila.

Naboone bitala bye gamayindi ilimo ni zingoko asi, ingoko indwela yimile kimitala kye gamayindi

Nabone zingubo zirimo zimbesemu, zimwanga ni zidole zingali zindala zili ku busumali basungire zosizana zingali ni busweta muwene bibesemu byosizana